Markee kaay bu buloo, am ay bindë bindë bu weex, ak bu orans."Mega Bank Gambia Ltd",fu deñchee kaay xaalis.

Nyate goor nuge tonke se toogu yu nuul table bu weehe neka se kanam mike be tege se table be ku neka sa chamung sol muba bu nuul lunet yu nuul teye telephone ku neka se dega sol muba bu weehe teye telephone ku neka sa ndeyjorr sol muba bu weehe ak yellow sol mahana bu hauhu taka munturr.

Jigéen bu ñuul, waay, taxaw pur daw. Tubooy bu gattë bu ñuul, mbuba bu ñuul ak weex, xool ci kanam.

Kala bou nyull am weck ci souf am sokolar ci gannaw am bendou bou konku ak weck

Saak bu nyuul, chaa nyari japoo kaay yu mak chi ganaaw ak bena chi kaw, am nyaari dugoloo kaay bagaas, bu andak zip, ak bena dugoloo kaay bagaas, chi nday joor bi.

Bolli werr chora girteh boll bou weck kassi mew ak kassi sow bou weck teggou ci kaw palat bou weck andack ak kudou

Kalle bou gorr bou tahaw ci palasci jange kaye bi mougui tahaw yourreh aye bagasci jange kaye

Talih fu motor ye de daw motor bu njol pajero bu njol daw de fetalu, fatalu sa chamung talih bu am suff haje diganteh kunkerek ak aye tahanere magou goyu mango.

Nyaari jaaro noppa yu oor, yu seew, neka si kaw kayit, kayit ti oor kayit ti jaaro bu am bunabuna bu sokolaa

Jekerr ak jabarr, jabarr bi takhaw si kanam sul teybass bu jong taka musor bu jong tek kala bu weex. Jekerr bi sul khaftan bu jong ak aye verr luneth

Jigeen bu khess sul mboba bu wekh letuh razzoh yu gudah hu nyul teyeh yena letuh si kaw di xhol si kanam wache butam yi

Nyerri dalloup jegueen you nirro koket ci birr mougui ammeh aye bende ammeh aye reddou you bolla

Xalèh bu gigeen bu tóóg teyeh ñaari terreh siiñ bang yi sol rubo bu jaw bu am sokola.

Bowl bu tegeh si kaw karo bu khala weex si sufi bowl bi alminyu si kaw bu nyul la ak kuberr